Empeta omungaro n'omushaija ajwire empare , esati y'emikono miringwa ery'omurangi erukwiragura Kandi ashutami

Entare Eine eki eriyo eriyo neereeba eri omu miti emiti Kandi hariho nana ebibabi ebiri omu rangi ya kinyatsi

Donati ekwasize aha meeza ekikwasizeho kiine erangi eya kinekye ekikopo kiine erangi eya kinyatsi n'erangi erikwera

Emotooka ziri aharuguuto nizigyenda na pikipiki hariho emiti emiti eyamashanyarazi amaju manvuuri abantu bariyo nibagyenda

Omushaija ajwaire esaati y'emikono miraigwa kwonka yagifunyamu eine erangi eya kinekye erikutuukura, erikwiragura na n'erikwera.

Ebishushani bihuugirwe byateekwa aha kishengye ebyabakazi bashatu ababiri bajwaire ondiijo ajwaire busha Kandi hariho nana endingiri ezihanikire aha kishengye

Omushaija akwitse najuba omunyanja obuseeri hariyo ekibira Kandi hariyo orukiri amabare haihi n'amaizi ebicu.

Ebimuri birabize biine erangi ya kinekye, erangi eya bujwa erangi erikwiragura kandi hariho n'erangi eya kinyaasi obuseeri hangahari obwire n'obw'eihangwe.

Ebingoozi by'enyanja, amaizi nigeera omushaija akwatsire akati akererize ahaiguru ajwaire ebijwaro ebirikwiraguura, ayemereire ah'ibaare eriri omu nyanja.

Abaana bakwatsire kamera nibateera ebishushani enyuma hariyo enju eshakaziibwe ebinyatsi omwana omwe akwatsire ahabuso

Obwato bwemereire, omukazi akwatsire omwana omu ngaro. Omushaija ayemereire enyima ye. Ondijo ashutamire omu bwato aine enkasi.

Esefuriya y'omuceere akakutiya akaine erangi erikwera n'erangi eya kinyaasi ekiveera aha rubaju rw'akakutiya emyenda omukazi ashutami.

Omushaija ayemereire haihi n'amaizi aha nyanja naareeba izooba ririyo nirirenga ahaiguru hariho ebicu biine erangi erikwiragura kandi hariho n'erangi eya kacungwa neya kinekye.

Omwana yaruga kujuba eky'enyaja akyererize omu mwanya ajwaire enkofiira enyuma ajwaire eshaaha omu mukono nana ekijwaro ekirikutukura nana empare ngufu eyabururu enyuma ariyo naranzya enyuma

Embuzi zibayo nizirukira omu muhanda ogw'itaka. Harimu ezirikwera ezirikwiragura n'eza bitanga. Enyima hariyo emiti n'obuti hamwe n'ebinyaasi.

Ebigyere by'abantu, ekimwe kiineho omupiira ondiijo naatambura. Kandi hariho n'ebihinganzima obwire n'obw'eihangwe, omushana nigwaka.

Etanuru y'amatafari bariyo nibagapanga omwe akwasire kahuba ondijo Ari haihi n'enyungu omushaija ondijo ariyo nareterwa kuriya haihi n'etanuru.

Empundu neyiragura eri omukishaka obuti , amababi gine erangi eya kinyansi obwire nobwihangwe.

Abantu bariyo nibashakaara enju Eine amabaati aga buru enyigi amadirisa esigirwe erangi erikutukura abamwe bahanamire ahaiguru ahi ibaati abandi bari ahansi

Empundu Eine eki eriyo neereeba Eine engaro zikokotsire ziine obwoya burikwiragura Kandi aha mutwe gwayo hariyo ibabi eryakinyatsi

Omwana nayiragura ayekoreire esafuria ondiijo amuri omumaisho ayine akaveera Kandi enyuma hariyo emotooka zemereire

Abashaija nabakazi nibazina emiti ekicuncu endeere ebicu bereerize emikono bajwaire emyenda erikwera

Ebidomora bishatu byegamire ekisika biri ahansi omu bunyansi obwine erangi eya kinyansi bibiri biine erangi eya kinekye Kandi ekimwe kiine erangi erikwera.

Ezi n'engooma tizirikushushana kandi na n'obuhango bwazo tibwo bumwe aha kishegye hariho ekishuushani ekitireho kandi hariho na n'entebe n'omuryango.

Abantu nibazaanira omu kishaayi omupiira omwe Ari aheitaka ondiijo amutungamiire abandi nibiirukanga

Abantu bari omu kishaayi nibazaana omumpiira abamwe nibeera abandi nibiraguura, abamwe bajwaire ebijwaro ebirikwera, ebirikutukuura, ebirikwiraguura na n'ekaito.

Egi n'emiti ebyirwe omu buveera bukwiragura erikuteekateekwa kuza kubyarwa omu musiri Kandi eri ahansi omu itaka obwire n'obwihangwe.

Omushaija atembire enyima ayemereire aha kimotoka ky'ebitookye kiine ekitundubaare eky'erangi eya kacuungwe. Kiriyo nikigyenda. Kandi hariho n'emiti omu muhanda.

Omukazi nateera engoma ashutami omukono gwe harimu eshaaha abamuri enyuma bajwaire ebijwaro ebya bururu nana empare zirikwiragura

Ebiibo, ebinika, ekyanzi, ejaaga, ekikopo, ekitemere biri aha meeza ey'egiraasi kandi aha kishengye hariho orupapura rurikwera.

Enjoki eteekami aha kimuri. Ekimuri kirabize kiine erangi eya kinyaasi erangi eya kinekye kandi enjoki eine erangi erikwiragura.

Abashaija nabakazi nibateera omu ngaro nibeshongora emiti eine erangi eyakacungwa erangi eya kinyatsi engoma obuti itaka

Abantu bari ahamootoka nibaguza ebyokurya nebyokunywa bajwaire enkaito omubigyere Kandi obuseeri hariyo emiti

Enono engaro ezimwe ziri ahaiguru zendiijo Kandi ezimwe ziine obucoori Kandi omu mukono gweye harimu ekikomo

Abaana nibasindika egaari eriho ebidomora by'amaizi nibiremeera bari ahakashuumo bariyo nibaginyurura kugaruka enyuma omwishiki ajwaire ekiteteeyi kirikutukura

Ekyombeko nikiringwa kiine erangi erikwewera hariho ebigambo ebiri omurangi eya buru, iguru , ebicu ,obwire n'obwihangwe.

Obwato buri omu maizi omushaija omwe ashutamire omu kaato kamwe Kandi karimu ekirikutukura obuseeri hariyo obunyatsi

Ensenene ezisikirwe ziri aha kijiko ky'ekiti ningashi orwiko ziine erangi eyakinyatsi erangi eyakinekye

Enyaaja amaizi ebinyonyi nibitiruura omu mwanya ebicu ahaiguru biine erangi erikwera Kandi obwato omu maizi bwine erangi eyakinyatsi eya bururu n'erikwera

Emotoka y'abaserukare eri omu rangi erikwiragura bagishutamire ahaiguru omwe agikwatsireho Kandi ondiijo agyemereire enyuma ajwaire enkofiira

Abantu bari aharubarama rw'enyanja abamwe bari omu maizi hariho ebingonzi by'enyanja hariho amabaare obwire nobwihangwe hariho omushana

Omushaija ari aha rubaju rw'enyanja obwato bwine ebirimu ebimwe nibyera ebindi nibitukura kandi hariho nana akakutiya

Ebijuma byokurya biri omunyiriri byine erangi zitarukushushana ebimwe nibitukura ebimwe nibyiragura Kandi biriho ebeeyi etarikushushana.

Omushaija naatera ebishushani. Obwire n'obwa eihangwe eizooba ririyo nirirenga, ari haihi n'enyanja kandi aha nyanja hariho ebingozi by'enyanja

Omwishiiki nashamba omumpiira ajwaire ebijwaro byiine erangi erikwera erangi eya kinekye erangi eya kinyaatsi, ishookye rye niriguufu enyuma hariyo emiti.

Omuntu ayererize omukono ahaiguru Kandi hariho amaizi amabaare nana ebindi ebintu ebiri omu maizi hariho orukiri obwire nobwihangwe

Obubaare ,obunyatsi ebinyatsi ahaiguru yenju obufuha emiti omuryango